Kete vɔkpo vɔkpowo le afi ma, avɔ bubuawo hã le wo dzi eye kete vɔkpoawo le ɖoɖo nyui aɖe me. Ɖewo ƒe amadede le gbemumu, ɖewo hã le dzɛ̃e eye ɖewo hã le dzomafi madede me.

Nyɔnuwo ɖɔ kukuwo dzɛ̃ ɖewo hã ɖɔ kuku yibɔ ɖewo do awu yibɔ eye ɖewo do awu dzɛ̃. Wodo nɔnɔmetatawo ɖe dziƒo eye nɔnɔmetata ɖewo ƒe amadede le ʋi eye ɖewo hã tɔ le dzɛ̃.

Nyɔnuawo sɔgbɔ heƒoxla kplɔ ɖe si ke le domeza na wo. Wokɔ abɔ de abɔ me na wo nɔewo hedo ɖe dzi. Ɖewo do awuŋlaya ɖe awu dzi eye ɖewo hã kɔ awu la da ɖe kɔtome eye ɖewo de dzonu eye kpe aɖe le kplɔ te.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖe wole afi ma moto la mɔ, ŋu la hã paki ɖe afi ma ŋutrɔ le ŋuŋu…. Sukuviwo kpla bagi ɖe dzimegbe woawo hã trɔ megbe de wo. Nyɔnu la lé ɖevia ɖe akɔ henɔ anyi hele kle nu ɖe yame eye ŋutsu aɖe hã le foto ɖem wo

Amidzraƒe le eŋu mɔa godo. Ŋua ameawo be yewoatso mɔ me. Ɖewo tɔ eye wo le mɔ me kpɔm eye ame aɖe hã ku moto va amidzeƒe. Ŋu moto aɖe gbɔna eye wo paki ŋu aɖe hã ɖe afi ma.

Ŋutsu wɔme etɔ̃ le afi sia yi si ke woɖo kuku ʋi ɖe wodo awu si ke tra kple trɔza aŋtsiɖiɖi. Wɔme eve ɖeka le wɔme etɔ̃ ɖeka le e gakpo ƒe asi ɖe dziƒo eye ɖeka le gakpoa ɖe ɖeka le wo kpɔm.

Kpovitɔwo ɖo fli heyina ɖe gakpɔ aɖe si ke le ŋuŋula me. Wodo atalegbe yibɔ kple awu abɔlegbe yibɔ. Ŋutsu aɖe le nu kplɔm eɖe hã gakpɔ la me yi hã do awu legbe kple atalegbe.

Ŋutsuvi ɖeviawo nɔ nyi ɖe xɔxa le li dzi, ganuguigbagbawo le wogbɔ, nugo si wosẽ hã le wogbɔ, kotoku aɖewo le wogbɔ. Ɖewo bɔbɔ mo, ɖewo le wonɔɛwo kpɔm, ɖewo da axa eye ɖewo dze ŋgɔ wonɔɛwo. Ɖe hã nɔ anyi kɔ asi woameve kpla ɖe klo.

Ŋu xoxowo le afi sia si ken ye eŋumɔa godo. Eŋuawo bi dzo eye ziŋglixɔ aɖe si ken ye agbadɔ hã le afi ma eyi hã ebi dzo eye ameawo le eŋumɔ dzi eye bubuawo le zɔzɔm le ŋgɔ, ɖewo hã le megbe le zɔzɔ.

ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo le afi ma eye wotsi atsitre ɖe nu gbadza aɖe dzi eye ɖevi aɖe di singleti. Nyɔnu aɖe kɔ asi ƒo dzimegbe nɛ. Ŋutsu aɖe bla ta eye agbalẽwo le woƒe ɖoɖowo…

Nyɔnu aɖe ta avɔ bla ta ekɔ hɛ sue aɖe ɖe asi hele nagoti kpam. Kupɔti dzo le egbɔ kose le afi ma kasile aŋegba la me. …

Ŋu wɔme eve wokpo afɔku. Ɖeka ƒe amadede le dzi eye ɖeka ƒe amadede le ʋi. Ŋutsu aɖe tsi atsitre ɖe afima. Xɔwo le ŋumɔ godo. ŋu aɖe hã gbɔna, ameawo hã gbɔna. Ameawo tsi atsitre le wo kpɔm.

Dɔwɔƒe aɖe mɔsiniwo li. Amewo ka la godo hele mɔsini na la hem. Ɖewo hã le egodo le nu kpɔm. Yevu ŋutsu aɖe ɖɔ kuku ʋi lé gbɔgbɔ ɖe mɔsinia ɖeka dzi ye ɖe hã nɔ anyi heɖo kuku ʋi. Ele ŋkume kpɔm nɛ.

Ɖevi kple ame tsitsawo le afi sia. Ŋutsua le nane si ke woda ɖe aba dzi la wɔm. Ɖeviawo le kpɔm. Ɖevia ɖeka medo awu o eye nyɔnu ko ɖevia ɖeka hã si ke medo awua ɖe asi.

Yevu nyɔnu aɖe le…nu sike woɖona tsi dzo dzi si nye ketel hã la …

Ŋutsuawo le sɔgbe dzi be yeawoda abo. Ɖewo le nudzɔ na aboa. Ɖeka kɔ afɔ yi ɖe dzi, ɖeka hã kɔ yi dzi vie. Ɖewo le ɖɔka godo eye ɖewo hã nɔ anyi nu kpɔm.

Tiglinyi wɔmeve le gbeladzie, yevuwo le ʋuaɖe me le gbeame eyɛ atiglinyi ɖeka le ʋua megbe, ɖeka le ʋua nugɔ, atsiwo hã le afima eyɛ yevua ɖeka le ʋua kum eyɛ ɖeka nɔnyi ɖe'xadzi

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wo le asi tem ɖe ŋkuŋuŋuimɔ si nye kɔmpita la dzi. Ewɔ ɖa ɖe ta eye wòdo nu yibɔ gakpo aɖewo kple glasi aɖewo hã le afi ma eye nane le atukpa aɖe me le egbɔ.

Yevu aɖewo le agble me. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu wome eve. Wodo flawesi ɖe nu gbadza aɖe me. Ɖe hã lé flawesi ɖe asi eye ɖe hã bɔbɔ mo ŋi ɖe flawesi la me si ke nye gbe mumu.

Letriki polu wɔme eve le afi ma. Letrikika siwo dzɔdzɔ ɖe anyigba tso dziƒo. Nugo aɖe le afi ma. Ŋutsu aɖe siwo do awu blu ɖɔ kuku ʋi hã trɔ megbe ɖe nugo la nu.

Yevu ŋutsu kple yevunyɔnuwo le afi ma, ɖewo do awu gbe mumu, kple ɖewo ƒe awudodo wole dzɛ̃e, ɖewo ɖo kuku ʋi eye ɖewo hã ɖɔ kuku dzɛ̃e eye xɔ gono aɖe le afi ma eye ɖeka via kɔ ɖe abɔta, ɖeka ke nu ɖe te.